Nyɔnu woame eve wonɔ anyi ɖe eto nu. Ke ɖeka agbelia fɔm kɔ etoa me ɖem. Ye eveliae kɔ tatsi etom, kɔ le agbelia tom le etoa me. Ke egbɔ̃wo kple koklowo le kɔ ɖim le aƒea me.

Yameŋu aɖe va dze ke ame vovovowo tɔ ɖe yameŋua ƒe ŋkume, kpovitɔ aɖewo hã le teƒe ma ke ame geɖewo yiwo wodo awu ʋi, eɖewo kɔ nu ʋi gakɔ bla tae wotɔ ɖe teƒe ma.

Nyɔnu woame ene le teƒe ya. Nyɔnu ɖeka dze ŋgɔ woame etɔ̃ ye wohelé atikutsetse yi ke nye aŋuti ɖe ta. Ɖeka dro ɖe agba me, agba gobo me ke kpɔtowo dro ɖe agba gbadzɛ me.

Wɔmetɔ aɖe yi ƒe afɔ menyo, nɔ anyi ɖe yiƒe zikpui me le xɔ me wòkɔ afɔ kɔ da ɖe ekplɔ ɖeka dzi, wòhelé rimot ɖe asi he kɔ asi tem ɖe dzi le nu kpɔm.

Nyɔnu woame eve le enuwo ɖam, wo katã wobla nuwo ɖe ta, ɖeka nɔ anyi eye evelia tɔ ɖi he enuame blum le edzoa dzi, ke enu vovovovowo le anyigba detsi hã le wo megbe.

Nyɔnu aɖe le mekpli gbɔ eye wòbla ta. Ke ekɔ akplẽɖati kɔ akple ɖam. Akplẽa yɔ zea eye wòle, wòdo mekplimedzo re gzaea te. Ke ɖevi ɖewo hã tɔ le adzɔge le nyɔnua kpɔm ɖo ɖa.

Asi gã aɖe me si le yevu dukɔ aɖe me, yevui nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe eƒe agba gbɔ le kabegi gbɔ kpɔm, Ke nuvovovowo le teƒe ya aŋuti kple nuɖaɖa alo atikutsetse vovovowo hã le teƒe ya.

Kɔƒe aɖe me enye yi. Ɖevi ame eve dro agba ɖe ta, ŋut… ɖevi eɖe hã tɔ ɖe ebe xɔ aɖe ŋku…

Ɖevi aɖewo le aƒu to eye wo fefe fem le aƒu to, bɔl le domeza newo eye woame ene edu ƒum be yewo afɔ naka bɔla, ke ɖevia bubuwo le adzɔge ŋii.

amaɖewo mɔzɔm tso teƒaɖe yina ɖe teƒe bubu eɖewo le wóƒe bangiwo ɖasi he hem le anyigbã ke ŋutsuaɖe ha de asi eve kotoku me eɖe hã le wó mɔƒonu ɖasi asitem ɖe dzi

Yevuto blukɔ aɖe me nye yi. Etsi aɖe yike exɔ ɖe le etoa, wowɔ briɖge le etsia dzi. Etsia me kɔ nyuie. Wodo netiwo ɖe etsia va. Ke exɔ kɔkɔ aɖe hã le teƒe maa.

Nyɔnu wɔme etɔ̃ le woƒe aƒeme he ɖeka kɔ atsixalɛ hekɔ enu kplɔm ke wo ame eve kpɔtɔewo hã wo bɔbɔ ɖe agba nu he kɔklɔm.

Wɔmitɔ woame eve wonɔ anyi ɖe zikpui aɖe me. Ŋutsu kple nyɔnu. Nyɔnua bla eƒe asi evea katã ke ŋutsua eda eƒe afɔ woame eve ɖe nyɔnua dzi ke eƒe atizɔti hã le egbɔ.

Afɔku gã aɖe dzɔ ke ŋu si ƒe amadede le emɔ ƒe nuɖusi me, eŋua ƒe ŋkume kaka nyui, ke kpovitɔ siwo kpɔna afɔku nyawo gbɔa va ɖo teƒe ma eye wole dɔ wɔm.

Amegã aɖe le eŋu aɖe me va yina le mɔdodoe aɖe dzi ke amegã ƒe ŋudzɔlwoa, wole ŋua ƒe akpa sia akpa eye wole emɔ nam eŋuawo. Kpovitɔwo le teƒe ma be amegãla nava yi.

mɔ to gã aɖe yi ame vovovowo le zɔzɔm le mɔdodo ya dzi, ama ɖewo hã ŋu dzram le emɔ dodo ya dzi ke exɔ gã yinye dziƒoxɔa wóle emɔ ƒe akpa eveawo katã

Gɔŋta gã aɖe dogo to aƒe aɖe megbe, ɖevi aɖewo hã tɔ ɖe aƒea, gɔŋta la xa, evɔa gɔŋta me menyakpɔ kura o, gɔŋta me yɔ fũu kple eɖi. eye ame aɖewo hã tɔ ɖe adzɔ ge.

Dzogbedzitɔ aɖewo le azã ɖum ɖeka wo ame geɖee wodo woƒe batakariwo eye ame aɖeka le toame le totrom vava, wo batakalia katã kɔ wɔ ɖum eɖewo hã le eŋu ƒom ke kpɔtɔewo le wo kpɔm.

Yameŋua ɖe va vaɖo eye amo ɖiɖim yameŋua me, nyɔŋu ɖeka yi do ŋɔtsiwua, ekɔ ashi ɖe dzi eye wòŋuŋm, ke ɖevia ɖe hã, dada lée ɖe asi eye wò nu kom.

Dɔwɔƒe gãa ɖe yi trɔk geɖe wodɔ wɔm le teƒe ma, ke ama ɖe hã le teƒea ƒe titina ke wole blɔ wopak blɔkewo kpakple eŋua ɖe hã le wo megbe ɖaa tom le mɔdodoea dzi.

Etsi dza eye wòxɔ mɔ amewo si, ke amewo dro, ŋutsuwo dro agbawo ɖe ta, ɖeka dro bokiti, nuwo yɔ me fuu, ke mamlɛatɔ edro ekɔ kabedzi ɖe asi.

Mɔzɔla aɖewo yike ƒe woƒe agbɔsɔsɔ me yɔ emɔ dzia. Wozɔ tso dukɔ aɖe me yina dukɔ bubu me, ke ɖewo nye nyɔnu, eɖewo nye ŋutsu, ke eɖeviwo hã le wo dome. Wo katã wozɔ yina ɖe teƒe aɖe.

Dɔdaƒe gãa aɖe enye yi, ame geɖewo va dɔda ƒea ke dɔkita tsatsam dɔnɔwo dzi henɔ atike kɔm na wo. Ame siwo le dɔnɔwo gbɔ hã tsitre ɖe woƒe dɔnɔwo gbɔ eɖewo mlɔ anyigba elabena abatiawo vɔ.

Ame geɖe wole dɔwɔƒe aɖe ye bubuwo tsi tsitre, ɖewo dɔ wɔm le kplɔ̃ gã aɖe dzi ke ŋutsu aɖe ke dze abe woƒe nufɛ̃ala enea, tsi tre ɖe wo dzi he enua fiam wo.

Afɔku are dzɔ le emɔɔ ƒe titina. Ke ŋutsu ɖeka kɔ mɔ̃ƒonu kɔ ɖoo to hee amewo yɔm. Kpovitɔ yiwo kpɔna afɔku yawo gbɔ le mɔdodoewo dzia ewo yɔm. ke bubuwo katã tɔ ɖe adzɔge hele afɔkua teƒe kpɔm.

Gbadagba aɖewo tɔ ɖe emɔ aɖe dzi eye gbadagbawo ƒe ŋu yio wozãna, eŋua hã le mɔdodoea dzi, ke gbadagba woame eve tɔ ɖe woƒe eŋua ƒe ŋku me, ke ɖeka lé mɔƒonu ɖe atsi wo wolém ɖe agbalẽa dzi.

Tsi gã aɖe dza eye woɖe amewo le woƒe aƒe me ke ameawo le woƒe nuwo ƒotem ke nyɔnu aɖe hã kɔ afɔ de tsia me le zɔzɔm. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe tsia me.

Etɔsisi nyakpɔ aɖe to enye yi. Yevu aɖewo ɖo kplɔ ɖe etɔsisia to. Wo ya xɔm eye wo nu vovovowo ɖum. Nuɖuɖuawo le woƒe akplɔ dzi ke seƒoƒoze aɖewo le wo gbɔ. Exɔ aɖe hã kɔkɔ le adzɔge ɖa.

Kpovitɔ aɖe yi ɖɔ kukua eekɔ nane ɖe ashi kɔɔ asi dem naa ŋutsu aɖe yi ke ɖɔ tsitsi, rɔ ku, do koti. Eye wò ŋua xɔm he alɔgbɔnu kom. Ke kpovitɔ bubuwo katã tɔ ɖe adzɔge hekpɔm.

Yameŋudzeƒe alo afi yi amewo va ƒona ƒu ɖo hafi zɔna mɔ anye yi. Ame vovovowo le teƒe ye, ŋutsu kple nyɔnu siaa, eɖewo do awu ʋi eɖewo do awu dzɛ, woƒe bagiwo le amɔdzi wotutu mee.

Kpovitɔwo lé ame gbogbo aɖewo kɔ kɔ ɖe eŋume. Ke wova ɖo teƒe yi ke wokplɔ wo kɔ vɛ. Ke wo woɖim le eŋua me ɖekaɖeka. Kpovitɔ ɖeka lé atu ɖe ashi.

Emɔdodowɔlawo le emɔ aɖe dom, eye wokɔ aŋe yiwo xeme etsi tona kɔ tsi dem anyigba he bubuwo hã kɔ atiwo kɔ le

Yevuwo ɖi tsia yi ɖe awusatɔwo ƒe subɔsubɔ gã ɖeka si le dzigbe dzi. Wo katã wò ƒoƒu ɖe ŋkuame eye wole woƒe nɔnɔme tata lem ɖe woƒe agbalẽ dzi

Eku aɖe dzɔ eye amekuku ɖaka le dome za, ke ŋutsu aɖe dze klo he akɔfafa nyawo gblɔm na eku ƒomea eye kpɔtɔewo tɔ ɖi hele amekuku ɖaka kpɔm ɖo ɖa.

Ŋutsu aɖewo ɖe dzimekpo eye wosa nu ɖe ali eye agbadza dzime ŋem vava nyɔnua ɖeka ha kɔ nuɣi sa ɖe akɔta bubu ha kɔ avɔ yike wota akpa ɖe eme ya ha sae ɖe akɔta he ɣeaɖum

nyɔŋuvi dza'ɖe nɔ atsikutsetsi geɖe ƒe ŋkume eye wòle alɔgbɔŋui kom ale gbegbe ke atsikutsetse vovovowo le emegbe kple atɔtɔ aŋtsi kple karɔt kple bubuwo katã le emegbe

Ɖekadze aɖewo nɔ anyi ɖe adeŋu ŋu nɔƒoƒom, wokɔ ati ƒomevi vovovowo ɖe eŋuawo ŋu, wo ŋua ƒom, ye ame etɔ̃ bubu ha wotɔ ɖe ame ene aɖewo megbe, eye ame aɖewo hã le adzɔ ge.

Dɔwɔvi woame ve yee wɔna dɔ le kɔdzi ya. Wotsi tre ɖe ekplɔ̃ ŋu. Ke reeka lé agbalẽ ɖe ashi hee nane, be yeaɖe naɖe me akɔ fia nɔvia. Ke dɔnɔ bubuwo hã mlɔ̃ anyi dɔnɔbadzi.

Nyɔnu aɖe le nu nyam le agba gã aɖe me, aŋeto gã aɖe me eye wokɔ avɔ kɔ sa ɖe eƒe akɔta ke eviawo eve hã, ɖeka le nu nyam eye ɖeka nɔ anyi ɖe agba me le woƒe aƒe ƒe ŋkume.

tɔsisi aɖe to exɔ nyakpɔ aɖewo dome ke akro alo tɔdziʋu vovovowo wóle etɔdzi ke etó aɖe hã le exɔa megbe

Akɔgã aɖe dzi enye yi. Ke dɔnɔ aɖe na nyi ɖe abadzi eye wòkɔ nɛti aɖe kɔbu eƒe ta. Ke ekɔ avɔ ʋee kɔbu akɔta. Ke nɛsi bubuwo hã le akɔ̃dzi kple dɔnɔ bubuwo.

gbadagba ɖe tɔ ɖe ameha ɖe ƒe ŋkume ke ŋutsu aɖe hã tɔɖe amawo ƒe ŋkume ame kpɔtoeawo katã wó nɔnyi ɖe ezi dzi ke ɖevaiɖewo ha tɔɖe wóƒe megbe ɖaa

Ameɖibɔgã aɖeme enye eyi ʋu ɣi eve va paki ɖe teƒema ke woɖe aɖaka le ʋuwo me eye amewo do ɣiwo ke bubu le amekukudoawo ɖem be yewoade aɖakawo me.

Ŋutsu aɖe kple ɖekadze aɖe wova nuɖuƒe le baa. Yevua fufu mim eye ɖekadzevi yi ke do awu yibɔ hã yehã fufu mim.

Kɔdzi alo ɖɔkita aɖewo va kɔƒe aɖe me. Wo geɖe bexɔ aɖe me eye w numekuku wɔm le atike kple dɔdada kɔm na ame yiwo ke va teƒe ma. Nyɔnu geɖe kple ɖevi aɖewo va dɔdaƒea.

Gbadagbda geɖewo le emɔdodo ya dzi eye wokɔ woƒe ŋu hã kɔ da ɖe emɔ dodo ya dzi wodo woƒe gakukuwo ke ɖeka lé etu ɖe asi, wole azɔli zɔm.

Ɖɔkita va goloƒuia me eye wòa tsike ɖe gem ɖe nume na ɖeviwo. Nyɔnu ke si vi laa, wole fli me eye wòa tsike nam wò ɖe ɖoɖo nu.

Asigã aɖe me. ke nuku, nutse, kutsetse vovovowo le teƒe ya. Wole sabala, tomatosi, fetri. Aa.

Nyɔnuviwo ame etɔ le dzidzɔ kpɔm le woɖokuiwo nu wo ha sem eye wɔɖum ke exɔ aɖewo le womegbe seƒoƒo aɖewo ha kpakple atimamgba aɖewo le womegbe

Dɔwɔƒegã aɖe enye esi eye eʋugã yike eƒe nɔnɔme tata le ɣi yike kuna etsi wɔna dɔ le xɔwonua eva yiyim ke xɔ bubuwo ha le teƒema yike wome wɔ vɔ o

Gbadagbawo kɔ gakpo kɔ xe me na dukɔmevi yiwo ke va dogo va mɔdodoa dzi be yewo va yewo ƒe hiahiãwo gblɔ ge na dukplɔla. Woxe mɔ na wo be womekpɔ mɔ ato teƒe ya o.

Yameŋu gã aɖe va dze ke kpovitɔ alo ŋutsu ɖeka tɔ ɖe yameŋua ƒe ŋkume eye wo nu ƒom na amehã gbogbo aɖewo yi ke wolé woƒe mɔ ɖe asi hele eƒe nya lém ɖe agbalẽ dzi.

Tsi gã aɖe dza eye wòɖe aƒe blibo katã, ŋutsua mete ne wòaɖe yiƒe ŋu la aƒea me o, ke boŋ ekɔ via ɖe wò dzimegbe eye wòkɔe kɔ etsia me tome.

Nyɔnu aɖe le atsi me, wònɔ anyi kɔ mo ɖe dzi, tomototsi le atsia me, kabedzi hã le teƒe ma, ke ŋutɔ nɔ anyi ɖe agba gbadzɛ aɖe dzi yike wòdze me abe ele lã dzram, ke ame bubu kɔ agba be yeaƒlẽ nu.

Teƒe gbadzaa aɖee le Yevublukɔ, dublukɔ aɖe me. Ke ame geɖewo mɔme tsom. Eɖewo lé baŋgi ɖe ashi, eɖewo ɖɔ kuku. Eɖewo hã enu ƒom na wo nɔewo

Afɔku aɖe dzɔ eye exɔ kaka, anyigbaŋuŋu exɔ kaka, ati yiwo wokɔ gba xɔa wo katã kaka ɖe anyigba, ati..netiwo ya gatɔ ɖi aaa…nu bubuwo hã le teƒa.

Ɖevi alo sɔhe gbogbo aɖewo hã le sikakuƒe ya, eɖewo lé aŋego ɖe asi ku eba etrɔm ɖe agbadzea dzi be yewoadi sika ma, eɖewo hã lé sofi ɖe asi hele ekea kum kɔɖe eme.

Ŋutsu aɖe le ashime helé mɔƒonu ɖaa shi he eɖokui kpɔm le mɔƒonua me. Ke ashia mea, nu geɖewo li. Tomatosi li, ete li, ke karɔti hã li kple atadzi gbogbo hã li. Enu geɖewo hã le ashia me.

Ame aɖewo le afi sia. Woɖo nane ɖe kotokuwo dzi le anyigba. Ŋutsu aɖe si ƒe ta fu ʋi la tsyɔe akɔ ɖe anyigba.

Gaxɔme enye yi, ame aɖewo le gaxɔ me wotu ŋɔ ɖe wo nu ke ɖewo hã wotsɔ atixale ɖe wosi eye wotsɔ le gaxɔ me ƒe akpa ɖewo kplɔm. Kpovitɔwo hã le teƒe ma le wo ŋu dzɔm.

Nyɔnu aɖe va dɔdaƒe ke ele bagi ɖe asi. Wobla ta. Ɖɔkita nɔ anyi wodo awu ʋi he nyɔnua gbɔ kpɔm le agbale ɖe asi.

Awusatɔwo geɖe wo nɔ anyi. Wodzeklo ɖe woƒe subɔƒe. Wo wo katã woame geɖe woɖɔ kuku eye wole subɔsubɔ wɔm le xɔ gã aɖe me.

Afɔku aɖe dzɔ eye ɖekakpuivi aɖewo wò Amea ɖewo yiwo bla ɖe avɔ maa wokɔm le mɔƒoa me ne amewo nateŋu ava, be eʋuwo na kpɔ mɔ ava yi.

ŋutsu abe woame adrɛ kple nyɔnu ɖeka wozɔ yina exɔ gã aɖe gbɔ, exɔ ma gbɔee o yameŋua ɖoge le ayi ɖe teƒe bubu, wokpla baŋgi kple emɔzɔnu vovovowo ɖe ashi.

Aza aɖe ɖuƒe enye yi, nyɔnuvi aɖe ti kpo yi ɖe dzi me eyike wòle wo wɔ ɖum, eye ŋutsuviwo hã wonɔ anyi abe woame etɔ̃ ene, he ŋu ƒom, ke nyɔnu bubuwo hã wotɔ ɖe adzɔge henɔ ekpɔm.

Nyɔnu aɖe va, ekɔdzi ke ɖɔklita si nye nyɔnua do awu ʋi, eye wodo ŋɔtiwu hã wokɔ emɔ aɖe fia dɔnɔla ƒe ŋgo nu, eye dɔnɔ la nɔ anyi eye wodo ŋɔtiwu.

Ŋutsu woame ene, wole ŋu me, wova gbedada ɖe ƒo eye ati vovovowo hã le teƒe ma, ke boŋ atiglinyi aɖe hã tɔ ɖe wo xa eye wo kpɔm.

Ŋutsu aɖe kple woahiãvi wova le nu ɖum le amedzroxɔƒe aɖe, ŋutsua kɔ nu dzi kɔ bla ta eye wo tsɔ awu dzɛ̃ kɔ do eye nyɔnua enu kmom vavã wolé enegbo ɖe asi le nonom.

Nyɔnu aɖewo yi ke etsi dza ɖe woƒe aƒewo, wole zɔzɔ̃m le tsia me kple woƒe abawo. Woƒe nuɖazewo, woƒe dzomekpliwo kpakple woƒe zikpuiwo.

Amaa ɖewo. Ƒome aɖe na anyi. Nyɔnua na anyi eye evia woame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe abadzi. Ke tukuitɔ hã na anyi ɖe zikpi dzi. Nyɔnuvia ɖeka lé detsize ɖe ashi eye wòkɔ kɔ ame aɖe fiamee.

Nyɔnu woame eve aɖewo va nɔɔ., wova atsike ƒle ƒe. wonɔ anyi ɖe edzrala gbɔ eye edzrala do awu ʋii. Wònɔ anyi ɖe zikpi dzi he enume ɖem na wo.

Nyɔnu aɖe le akɔ dam. Ke bubuawo hã le nyɔnua ƒe megbe. Elalam be ne wòada akɔ vɔ ne yewo hã yewoada akɔ. Ke bubuwo hã wole eƒe megbe. Ŋutsu kple nyɔnuwo siaa

Ɖetugbui vi dze aɖe wɔ ɖum eye bubu hã le eye ƒe megbe, wokɔ taku aɖe kɔ bla ta ye habɔbɔ le wɔ ɖum. Ke bubuawo nɔ anyi, ɖewo hã tsi tre hele wokpɔm do ɖa.

Nyɔnu aɖe yi ke do ŋɔtsiwua va kɔŋdzi eye wo wo abiu dom nɛ. Ɖɔkita la hã edo ŋɔtsiwu eye wokɔ ɖetsifu ʋi kɔ ɖo abɔta na nyɔnua kea me kpɔtɔewo hã wo ɖɔkita lalam.

Ŋutsu aɖe do awu ʋe kple gɔmɔ yibɔ tɔ ɖe ati kplɔ aɖe ŋu eye wò nu ɔom na ameha aɖewo. Ke bubuwo katã nɔ anyi ɖe eƒe megbe hele eto ɖomee.

Xɔ nyakpɔ aɖe me enye yi. Zikpui yi ke ame etɔ̃ nɔna eme le xɔa me ke suɖuime zikpuie eve hã le zikpuia me ke kplɔ̃ vi aɖe hã le zikpui xa, seƒoƒo hã le seƒoƒo ze me ke nɔnɔmetata aɖewo hã le glia ŋu.

Asi aɖe me enye yi ke yevuwoa, wozɔzɔm le asia me hele asi ɖim. Nyɔnu ɖeka trɔ megbe dze trɔ trɔ ŋgɔ dze teƒea eye wo nu ƒlem eɖewo hã ɖo kuku. Ŋutsu aɖe hã kpla baŋgi le adzɔge.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ nu he enu srɔ̃m ke ɖeviawo katã wo nyadzɔdzɔ xlem le pɛpa me. Ke gbãtɔ alɔgbɔnu kom eye kpɔtɔewo hã ɖo mo vevi.

Exɔ nyakpɔ aɖe me ke aɖaka si wowɔ ɖe glia ŋua, wo ɖo agbalẽ vovovowo ɖe aɖaka me wotsitre mimi ɖe wo nɔewo ŋu woɖo zikpui ɖe exɔ me ke kplɔwo hã le exɔ me.

Srɔɖelawo yina ɖe osɔfo ƒe ŋkume nyɔnua ƒe ŋtimewo le miakpadzi eye ŋutsua ƒe ŋtimewo le ɖusikpadzi wo ame eveawo le alɔ eye wozɔ yi osɔfoa gbɔ

Ƒome aɖe ƒoƒu yiwo katã nye yevu eye wòdze ɖom ke kɔpu leŋkume nawò ke ɖeka le mɔƒonu ɖe asi le asi tem ɖe dzi.

Yaxɔƒe nyui aɖe yi le aƒu aɖe toa, ŋutsu, nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe xexi aɖe gɔme eye ŋutsu aɖe le tsi lém ke enetsiwo hã le teƒea.

Sɔlexɔme subɔsubɔƒe gã aɖee nye esia, ame geɖewo va subɔsubɔ ƒe, nunɔla le vɔsamlikpuia dzi eye wòle nu fiam ke amebubuwo nɔ anyi, akpa evea katã, eɖewo hã tsitre.

Yevodukɔ ɖe mea, ke nyɔŋua ɖe yi ke kɔ tsitsi ko kɔ da ɖe ŋku dzia, emɔ me tsom eye wolé eƒe avu yi ke nye avu gã aɖe, woli ɖa si kpakple eƒe atsizɔtsi yi ke exɔ bubuwo hã le megbe nɛ.

Nyɔnu aɖe le asi klɔm le yeƒe asiklɔgba me, agba hã klɔm eye wokɔ eƒe mɔƒomɔ mɔƒonu kɔ da ɖe toxa hekɔ abɔ tsɔkɛe eye wole eƒe nuɖaƒe le dzodoƒe.

Atsiglinyi gbogbo aɖewo leee eggbe aɖe dzi. ke Yevu aɖewo hã le eŋu yi me he emɔdodoa dzi tom. Ke egbemu vovovowo le teƒea. Ke atsi kɔkɔ aɖewo hã li.

Nyɔnuvi woame eve aɖewo bɔbɔ woɖo atsyɔ̃ ale gbegbe, wokɔ nu ʋi na wo woatsɔ abla ta, wokɔ dzonu, kɔmenu ge, alɔnu ge kple toge kɔ ɖo atsyɔ̃ na wo ɖokui eye wo ʋe ɖum vava.

Ɖekakpuivi yiwo woƒe xexlem anɔ abe ame ewo ene wotɔɖe flime le ati aɖewo ɖe asi eye wole nukom ɖewo do woƒe miasiwo ɖe ŋgɔgbe kpɔtoewo ha tɔɖe womegbe

Nyɔnu aɖe le eto gbɔ eye wodo awu legbe ke e abladzo fɔm kɔ etoa me dem hetotom. Ke Koklowo le aƒea me za. Ke nyɔnu wɔme eve bubuwo hã le aƒea me. Ɖeka tsite evevelia hã nɔ anyi.

Kpɔdomi aɖe me. Gɔta gã aɖe dze to exɔ megbe eye gɔta me yɔ fu kple gbeɖuɖɔ. Ɖɔbawo xɔ gɔta me tsi mekpɔ nɔƒe ne woato o. Ke ame aɖewo tɔ ɖe ga e gɔta to he dze ɖom.

Edzi aɖe fĩa teƒe ya. Exɔ aɖewo fĩa kantsia ƒe akpa ɖewo fĩa. Ke eʋu geɖe yawo le teƒe maa geɖe fĩa, vɔ mɔdodo aɖewo hã le woƒe mía kpa dzi, yike eʋuwo va yiyim eye adzudzɔ dodom le afi yike enua fĩa le.

Ekɔ aɖe dzi enye yi nesivi aɖe kɔ ɖevi aɖe kɔ dadam ɖe kplɔ dzi be yeawɔ dɔ le ɖevi ŋu ke ame bubu, nesi aɖe kple ɖevia dada wotɔ ɖe adzɔge le nesia kpɔm.

Ameha geɖewo nyɔnu kple ɖeviawo siaa, wonɔ anyi ɖe emɔto ke eɖewo hã le ŋutsu aɖe hã le emɔ dzi gbɔna ke ɖevi yiwo henɔ anyi ɖe anyigbaa wonɔ nu biam le mɔto henɔ nu ɖum le anyigba.

Sukuvi aɖewo le fefe fem, woame eve le fefe aɖe si woyɔna be ampe ƒom eye kpɔtɔeawo le lalam be woaɖo yewo hã dzi be yewoaƒo ampea ɖe.

Nyɔŋu wɔme atɔ̃ le zɔzɔm le etsia ɖe to, ke o kɔ aŋe go ra shi, wo dze abe o yina ɖe etsi kuƒe ene, ke ɖeka ya ekɔ kɔpu ɖe ashi.

Emɔdziwɔlawo le gɔta ɖem ɖe emɔxa be etsi nate ŋu ato eme ne magble mɔ o ke eŋu yi ke wokɔ wɔna mɔa ele mɔdodoa me eye woku ke hã kɔ kɔ ɖe emɔa me be yeawoa zã.